Paɣasara n ku nyɛ bin niŋ suhupiɛlli ka ku bɛ kali niɛma puuni ka bi nyingokoriti ka bi ku zaŋ yɛ ka di kom nyɛ zaɣ dozim shab piri lila bi boɣari ka shab mii pirili bi naba tingbani maa mɔri maa kom nyɛla zaɣ vakaɣali ka salo ku laɣam ka shab yɛ sitira din gabi gabi zaɣ piɛla ti tabili zaɣ sabila

Bipuɣunbili mini nachimbili n ʒiya ka bia ŋo nyɛ ŋun piigi bindirigu ŋmani puuni n zaŋdi niŋdi doo ŋo nolini doo ŋo nyɛla ŋun kpa ninkpari sabila teebuli ʒɛya ka bin nyura tam dizuɣu n ti tabili bin nyura bɛ koliba ni ŋo

Paɣasara n ku nyɛ bin ʒi binyɛra bi zuɣuri ni ka ku zaŋla chinchina ŋɔ so bi nyoɣari ni ka nyingokoriti ŋɔ ka bi ku zaŋ n yɛ ka bi piri namda nim ka ku yaai bi naba m doli taba ka loori nim nyɛ din bɛ bi nyaanga

Paɣasarili n nyɛ ŋun ku di nachiinsi ʒɛya ka la ka bi zaŋ nachiinsi zipiligu n tam o gbiɛɣu zuɣu ka o wuɣi o nudirigu boɣu ŋo ka teei nubihi ŋo ka so bɛ o nyaanga ka nyɛ ŋun gbubi yɛ duɣurigu

Salo n ku nyɛ bin laɣam ka naa nyɛ ŋun ʒi bi sunsuuni ka du n gari bi zaaha ka bi ku yirigila katawiya nim ŋo n zaŋ pili bi maŋa ka ku gbubi kpa bihi ka di kom nyɛ zaɣ dozim ka yino nyɛ ŋun tabi o zuɣu ʒiya ka gbubila chinchin piɛlli

Silmiin paɣa n nyɛ ŋun ʒɛya ka bia bihi bin nyɛ bipuɣunsi ti tabili bidibsi ka bi ku gbaagi o viɛnyɛla ka silmiin paɣa ŋɔ nyɛla ŋun lara ka ku kpa ninkpara din nyɛ zaɣ sabinli bodib so n nyɛ ŋun ʒɛya ka ku zaŋ o nuhi n taɣali taba

Bia bil n nyɛ ŋun nyaɣa dala ka ku zaŋ nuu ŋo n pa dizuɣu ŋmɛra ka bia bihi tabi ti tabili paɣa ninkura ku nyɛ bin laɣam ʒɛ dinni ka bia ŋo yɛla liiga piɛlli ka piri namda dozim

Chinchina kohabu duu puuni paɣa n nyɛ ŋun doya ka o ningbuna kom nyɛ zaɣ tankpaɣu ka chinchina ŋo kom kom balibu balibu ku nyɛ din panpa taba shɛŋa kom nyɛla zaɣ dozim ka shɛŋa nyɛ zaɣ sabila shɛŋa zaɣ ʒiɛhi

Tihi ni mori n ti tabili kom n ku nyɛ din doya tihi maa nyɛla din galisi ka di vari ŋo kom nyɛ zaɣ vakaɣali ka nachimbi n nyɛ bin bɛ ŋarim puuni ŋarima n nyɛ din ʒɛya ka piɛri bɛ di puuni